Duu puuni ka kuɣusi piɛ kuɣusi maa sunsuuni filaawaasi din nyɛ mori n ʒɛya ka dikpini maa ka bɛ diroyi binyɛra tabili ka yili pateesa nima ka santa teebuli zaya ka kopu tamya ka filaawaasi tam fi zuɣu ka binyara pahi kuɣusi maa zuɣu dufemeensi m paya.